Karton gi garab karton bi nyun si benda pretamol nyun si taf ay nitt.

Daala bung tiye mongi weex lu verta verta bu nyorut.

Waxambaneh bu gorre ngeumbal mungy sol yehreh bu bleu, kawass bu bleu, daalu yu chingom, mungy waajal dorre bal bii, amna njee nek cii ginawam.

Neeg mogi am bunta bu xonxu ak naari palanterr bu xonxu nyu ko painturr painturr bu weex am nak ay mool yu neka si su buntu bi si suuf.

Jigéen bu tóóg sol róbbu bu bula am lu xonxu ak ay putuputu yu wèèx mu sol nak wèèr teyeh telephone.

Podarr bu neka si bene pot nyu ko tiye nyun ko kuberr si tat bi nak mogi lu weeex mun ci bena wen jigeen.

Janha bu sol roubu waxse nuge am taf se dene be nu jel lohou ye tek se pujam take jaaru.

Kameyu bu am kess bu sukola bope otu be nak muge weex muge am ehh aye pono se degebe.

Gutu dew bonu jutal muge weex am kuberr bu werte nugku tek se lu nuul amna aye rede rede yu weex.

Gerteh nuflay bun def se palat nugku def se palat bu weex.

Gorre bu takhaw sol mbubu bu vertue, amna nju nek cii ginawam mungy ndehnak benah njaayantu, njaayantu bii mungy am aiiy buuum yu wekh.